Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Nuruddin, kuma ainihin ni ne jami’i mai kula da yaren Hausa. Yanzu zan fara bayani da wannan darasi na ainihin Hausa, zan fara magana a kan kasuwa. Mene ne kasuwa? Kasuwa dai wuri ne wanda saye da sayarwa yak ainihin faruwa a wurin. Ma’ana wuri ne da ake zuwa a siyo kaya ko kuma a je a sai da kaya. To waɗannan nau’o’in ayyuka guda biyu, su suke faruwa a kasuwa, ko mutum ya je je ya siyar ko kuma ya siyo. Masu sai da kaya suna nana ainihin a kasuwa suna shirye da su siyar da abubuwan da suka kawo, wanda wasu za ka ga suna sai da nau’in kayayyaki ne na abinci, wasu kayayyaki na amfanin gona, wasu kayayyaki na ayyukan yau da gobe, wasu dai ayyuka ne daban daban da kuma abubuwa daban daban na ainihin wanda ya shafi rayuwar ɗan Adam.. So kuma akwai kasuwanni kala-kala: akwai kasuwan da ake ce musu kasuwan sati, na ƙananun ƙauyuka da sauransu da ƙananun birane wanda suke ci, a ranakun sati, ama’ana, wata rana tana ci ranar Asabar, wata ranar Laraba, kowace ƙauye da ranakun da suke ainihin cin kasuwansu wanda in an je an yi kasuwa a wannan rana, an gama, za a tashi kuma ba za a ƙara wata kasuwa ba sai wata sati in wani sati ya kewayo. Sannan akwai kasuwanni manya na cikin gari haka, wanda su kuma suna iya wuni, daga Safiya zuwa yammaci. Akwai kuma ma wanda na manyan birane wanda ana iya cin kasuwan awa ashirin da huɗu, ko da yaushe ainihin ana cikin saye da sayarwa. So, wannan shi ne nau’in ainihin abubuwa guda biyu, na ainihin kalolin kasuwa da muke da shi. Ko ya zama kasuwa na kullum da kullum, ko kuma kasuwan sati duk sati. Sannan ana iya samar da ayyuka, ba iya kayan siyarwa ba, ana iya samun ayyuka a kasuwa, ɗauka daga dakon kaya ko kuma sufuri na tafiye tafiye na kaya da saye da sayarwa. So, waɗannan nau’o’in ayyuka guda biyu, ko a sayi kaya da kuɗi, ana ganin kayan, ana iya taɓa shi, ana iya ɗaga shi, ayi amfani da shi ko kuma a sayi ainihin ayyuka, kamar a biya kuɗin mai dako, ko a biya kuɗin direba, ya yi tafiya da wannan kaya ɗin zuwa wani wuri. To ana iya sai da kaya, ana kuma iya sai da ayyuka a ainihin kasuwa. Sannan muna da kasuwa da suke ci a sati, muna da kasuwa na kullum kullum. Wannan shi ne. sai an jima.

Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Nuruddin, ainihin jami’i mai kula da ɓangaren sashen Hausa. So, wannan darasi namu na yau, za mu yi bayani ne a kan bukin aure. In an ce bukin aure wato wani buki ne ko mu ce taro ne wanda ake shirya shi yayin da aka ɗaura aure, ainihin ango da amrarya. Kuma taro ne wanda yake haɗa, yake haɗa ‘yan uwa da abokan arziki, su zo ainihin su taya su ma’aurata murna na ɗaura wannan aure, kuma su taya s u bukukuwa, su taya su shagali da duk wani abu da ya kamata a yi lokacin ainihin bukin murna na ɗaura aure. To shi bukin aure da muka sani, ana yin sa ne yawanci idan an ɗaure aure ɗin, ma’ana bayan an yi aure, ɗan ɗaura, sai a yi wannan buki. To kuma ya danganci yanayin addini da yanayin al’ada da yanayin gari da ainihin aka yi wannan aure ɗin, saboda kowane irin jama’a, ko wasu irin mutane mabiya wani addini, suna da irin tsarin bukin aurensu da kuma yanayin garuruwa, al’adun mutane ya bambanta. Kamar mu a nan Nigeria, akwai ainihin al’adu da muka sani, da yarurruka sama da ɗari biyu da wani abu. To kowane buki, kowane ainihin yare, da yanayin nau’in bukinsu da kuma irin abubuwan da ake yi na al’adu gargajiya, a lokacin ainihin bukukuwa na aure. Sannan kuma shi… shi wannan aure ya kasance, ya danganci sashi ko mu ce ɓangare na addini. Akwai addini, tsarukan da addinai suka bayar na lokacin bukin aure, akwai kuma tsaruka na al’adu a lokacin bukin aure, wanda waɗannan abubuwa biyu duka suna da tasiri, wurin ainihin gudanar da buki na aure ko kuma tsara buki na aure. Don duk tsari ana yin shi ne a kan waɗannan abubuwa guda biyu, ko addini ko al’ada. To ya kasance a Nigeria muna da ƙabilu masu ƙarfi sannan kuma muna da addinai masu ƙarfi waɗanda mafi yawancin kaso na Nigeria, jama’anta na rayuwa ne a kan wannan tsari na addini da al’ada. To a gaba, za mu yi bayanin tsarurrukan da muke da su a lokacin aure.

Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Nuruddin, jami’i mai kula da sashen ɓangaren Hausa, a wannan kamfani na Aware. To kamar yadda darasi da ya gabata muka yi bayani a kan bukin aure, to yanzu za mu yi bayani a kan gaisuwan aure, ko kuma mu ce, gaisuwa yayin ɗaura aure, ko kuma gaisuwan angwaye. To Bahaushe ya san me nake nufi da cewa gaisuwan angwaye, saboda gaisuwa ne ake yin shi bayan aure. Kamar yadda muka sani, musamman a ƙasar Hausa, lokacin da mutum yake ainihin neman matar da zai aura, to na farko a tsarin Hausa shi ne, zai je ya yi gaisuwa a gidansu, ya gabatar da kansa, a san shi, a san aikinsa, a san iyalansa da kuma ainihin family...wannan…iyalan gidansa da kuma danginsa gaba ɗaya. To abu na gaba bayan wannan, in an zo, an tafi tafiya ya kai ga an yi aure, an gama, to bayan an yi gaishe gaishe na lokacin ɗaurin aure, akwai wata al’ada da ake yi a ƙasar Hausa, bayan an raka ango ɗakinsa, to washe gari da safe, ainihin abokan ango ɗin nan da shi ango sukan yi wanka, su ainihin shirya, su fito, su taru gaba ɗaya, su ɗunguma, su tafi gidan amarya, su tafi ainihin gidansu amarya, inda iyayenta suke, ainihin su je su yi gaisuwa ga mahaifiyarta, su gai da babanta da ‘yan uwanta da suka zo ainihin suka taru domin wannan buki ɗin, su kuma yi godiya da dama da aka ba su da kuma ainihin karrama su da aka yi, ainihin mutumta su da aka yi aka ba su wannan aure. To a lokacin wannan gaisuwa na aure ɗin, akan yi wasu jawabai masu tsada game da ango da amaryarsa inda ainihin, inda ainihin iyaye za su ba su shawarwari, a kuma ainihin jan kunnensa, game da cewa lallai yanzu fa, aure ya zama ainihin wani babban nauyi da ya ɗauka a kansa kuma… haƙuri dole ya shigo cikin tafiyar, a jajja kunnensa, a ba shi shawarwari, a kuma ainihin sa masa albarka, kamar yadda aka saba yin wannan a ƙasar Hausa, kuma wannan ainihin tsari ne mai kyau, wanda yake ƙara danƙon zumunci a Tsakanin ma’auratan guda biyu da ainihin gidaje guda biyun da aka haɗa ta ɓangaren ango da ainihin amarya. Ya yi, sai an jima.

Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Nuruddin, kuma ni ne jami’i mai kula da ɓangaren Hausa a wannan kamfani na Aware. To kamar yadda muke gani a yanzu, za mu yi bayani ne a kan ainihin kuɗaɗe, samar da kuɗaɗe, ko kuma tsarin amfani da kuɗaɗe na ainihin takardar Naira. To ita Naira dai an samar da kuɗin nan ne na Nigeria a alif dubu ɗaya da ɗari tara da saba’in da uku, ɗaya ga watan Janairu kuma aka fara aiki da su, inda ake amfani da ƙwandala, wanda muka fi sani da... tsaba kenan. To, yanzu waɗannan kuɗaɗe dai ba sa nan, ba sa ainihin cikin amfani yanzu, ba a aiki da su, sakamakon canje canje da aka samu na tsarin ita takardar Naira, inda aka mai da komai ya zama ainihin yanzu na takarda ne, ba a buƙatar wannan ƙwandala, ba a aiki da ita, inda aka samu Naira biyar guda ɗaya, wadda take madadin tsaba guda biyar na Naira a da Kuma aka samu kuɗaɗe guda a ƙalla takwas ko tara, wanda muke da gudan Naira biyar, na takarda, Naira goma, Naira ashirin, Naira Hamsin, Naira ɗari, Naira ɗari biyu, Naira ɗari biyar, sai kuma Naira dubu ɗaya. Wato ainihin martaba guda takwas kenan da muke da su ko in ce matakai guda takwas, da Nairar Nigeria take da shi. Wanda kuma waɗannan kuɗaɗe su ne ake amfani da su har yanzu, wanda ya kasance babban bankin tarayyar Nigeria na CBN shi kaɗai yake da alhakin samar da waɗannan ainihin kuɗaɗe, sannan shi ke da alhakin canza su, shi yake da alhakin samarwa da rarrabawa da kuma bugawa. To wannan shi ne a taƙaice, bayani game da tsarin kuɗaɗe da muke da su a Nigeria, waɗanda waɗannan su ne kuɗaɗe da suka halatta a yi amfani da su a duk faɗin Nigeria da ma ƙasashen ƙetare, inda ake iya zuwa, a kashe kuɗi na Naira ta Nigeria. Na gode.